Biby kely "sikada" eo amboniny hazo anankiray. Manana helatra miloko maintsomaintso maramara izy. Miloko maintsomaintso izy ary manana maso anankiroa.